Umuseeza numukasi nga bagonere ku lubeega lwe gamenzi nga umukasi agoneere mushifuba shomuseeza, nga umukasi awambire gyimuguwa mungajji nga bosizana basilire mungajji.

Babana bikhale mwiloba hasi bali kwinyaya kumwinyawo kwawe nga itayi weneyo buyu buliyo ba babombekhes litoyi nga ba babubimbilila ni ni bunyaasi

Bakyelema mwenda nga bimihile mulayini nga balololeye iburangisi nga bakwarire bi'byambalo bibyawukhana nga bositsana bandi bakwalire bikofila khumurwe nga balololere ino.

ikanisa nga ilikho kumusalaba angaki nga bakyombekhesa kamabati ke kamategula nga mungaki namufeli aambile.

Kasoli nga ashili munimilo ashiili umufiti ali kunanika bunaniki kukula nga bamubyalila mu zinyilili zayo.

Gumumu gwadubukile gwalolelele asi nga ari nga wembasile oli sina uboona uri gumumu ugwo.

ipipa ilihungaki hwekamabaale nga fana bali bali huteha kumwenge nga nishidomolo shiliwo nikametsi kene

Umusilikale imikile wasilile eno inga idayi imotoka yene yebasilikale nayo yimikile bane bikale kungagi babili bikale isayidiyi babili bikale yi inga gudi mikilewo awambile gumukono muchiwato

Umuseza inamile agwatile inkofila, agwatile kabaga zigagoz nga waliwo byesi alikuwambaganisa nga bili asiwokina

Imbitsi yarusile kumunwa gwayo nga ili khulengeza ibili khufa ibulafu, bakigalire mugari nga ili khusila eno.

basoleli babili baliwo mutwela wemikhile ukundi wekhale walolele itayi ukundi walolele aasi alikhugezakho khung'ona bitunda byewe.

Ikhoobe ya'ambile shekhulya mukhono kundi yarele angaaki ili khukana kwakanila shesi bali khushiweleza shindi.

Inzu yegorofa nga bashili khukimaliliza, bakikhupakhupakho bisala ne kumulongoti nga kuli awo nga bakirakakho bitimba nga basikikholakho bukholi.

umukyelema wimihile walolelere asi wasanyuhile wamemele umwana wewe nga amuwambile nga nibakyelema babandi basilile itayi nag kundi amusilile

Gumuzikiti gumukulu mwinambo ly'efe lino nga guli iyo gwekalina zimotoka nga zapakingilewo, babantu baliwo

ikhanisa iliho kumusalaba nga nabonewo nishisaala shiliho shimuli ngeliho bitsimbe byayo hundulo bibili bileyi

Bakasi badatu basudile zibafu kumitwe jawe biboyagile zingata nga ku lubega lwawe lwe lugudo jimisenyu jiliko nga basudile jimisenyu kumutwe.

Tsingubo tsili mwitukha tsindi batsitele khu khubusta khu khububawo bwatso nga mulimo tsinhofila tsisaati, biteteyi ni tsi ni tsisawu

Gamalesi nga bagatelewo, manji biika ni biika nga mulimo zikapusolozi ni zipeke busa zekumila

Umujelema nu musoleli ngabikale ne umujelema alolele yi umusoleli alolele yi nga bali bakhambile khutsingoma bakhana khuba

tsimotokha nga tsa pakingile isi tsibusanila nga abandu balimu bitsimbe nga abandu bali khukhwitala bali khuhola kyimilimu kyawe

Lilyaato lili khumetsi umundu walikhalekho waliwabilekho aliwambilekho ni kumukhono kutwela ukundi akuwambi ukundi shisaala shili

basetya babilimutwela wihale gundi wimihile gundi akwarire musala nkwawa imwanga arereho kumusipi ahupile shihalu nga bali hwiduha

Imotoka imwanga nga ilikweza eno ela abantu bajikaale kungaji nga bandi basililile ela bandi basililile eno nga balikuza.

inkobe nga yifumbilemo yasilile neshihutsa mumoni nga yiwumbile nga yawambile ahandu ahandi hari nga ari shibitolele bunyasi, bunyasi bwashitolele